Hanyoyi guda biyu damuke dasu. Hanya ta farko tafiya akan tsauni. Tafiya akan tsauni tafiyace wacce, bata da daɗin bi. dole za’aci karo da kwazazzabi da duwatsu. Karara de da kayoyi. a hanyan kana tafiya. Kana sama tafiyar tana ƙara wahala. Saboda, haka tafiyace wacche take da wahalar gaske. Wanda duk zai yita yana buƙatar yayi damara. Dakuma guzurn haƙur wajan yin wannan tafiya. Sa’annan dayar hanya damuke da’ita. Hanya ce wacce, tak dauke da ruwa a cikinta. Shima kuma dole sai mutum yayi a la’akari. Kuma yanayi yana dabara. Da bin gefegefen gefegefen, hanya. Gudun kar mutum ya faɗa cikin laka. Idan ko mutum ya faɗa cikin lafi, laka. Tafiyar da zata daukeka dakika, biyar ya kaika waje. To zai iya kaika wajen daƙiƙa talatin. Ko sama da haka mutum bai isa ba. Sa’annan rashin sanin wannan zurfin abun ma. Zai iya jawomaka babbar wata asara, inhar kana tafiya da babur ɗinka ne. Kokuma kana tafiya da kekenka. don zata iya ƙafewa a ciki. Fito da itakuma, zai zama maka da matuƙar bakar azabar wahala. Kafinnan kafito da ita. Wannan hanyoyi mafi akasari anfi samun su ne, a hanyoyin mu ta karkara. Karkara wanda cigaba, bezo ya wadachesu har zuwa wajen ba. To anfi samun irin wa’innan, hanyoyi ta ta wuraren.

Mata da yaranta guda biyu a kan babur. Ɗaya yana goye a bayanta ɗaya kuma an saka shi a gaba wajen matuƙi. Sa'annan kuma ga wasu ƙunshin kaya, a kan matuƙin abun, ta bayanta ma haka akwai, gefen shagon da take wucewa kuma, akwai kara na goge-goge na cikin gida. Wannan yrn da aka saka shi a kan abun, kan babur ɗin nan gaskiya akwai babban illa saka shi a ciki saboda zai iya hana sarrafa, abun hawa ta cikin jin daɗi.. Sa'annan kuma zai iya sakawa ba za ta hango wanda yake fito mata daga gefen ta ba. Ga kuma hanyan da suke tafiya ɗinnan, hanyan ba kwalta ba ce, yashi ce. Kuma dukansu babu wanda ya saka makari a tattare da su in abu ya faru. Babu makari misali sun saka hular hular hular ƙarfe, saboda ko da tsautsayi ya zo ya faru tare da su. Shi na bayan har ya fi zamowa cikin kariya a kan wanda ya ke gaba, saboda bayan an ɗaure shi da zani an kara ɗauko wani maɗauri an ƙara ku.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

bikiˋ ya kasuˋ kashi-kashi, akwai bikin aureˋ, akwai bikin haihuwaˋ, akwai bikin samun ci gabaˋ ko matsayiˋ idan mutum ya samuˋ, sannan akwai bukukuwaˋ na dai kalaˋ-kalaˋ wandaˋ ake yi. to wannan ya dangantaˋ da yanayiˋ idan aka zo shagulgulan bikiˋ mutum in ya samuˋ matsayiˋ ne zai kiraˋ yan uwa da abokan arzikiˋ dukaˋ za a zo a haɗuˋ awajen aci asha a watayaˋ a rangajeˋ a wajen, ya hadaˋ za a zo da abincin gargajiyanmuˋ za a ci kaman su tuwoˋ miyar kukaˋ, towoˋ miyar kubewaˋ um za a ci shinkafaˋ a wajen za a sha lemukan kwalabeˋ da duk abindaˋdayaˋ sawaƙaˋ a: zo: in anyi a tayaˋa mutum murnaˋa sa’aannan ayi addu’o’i za a kiraˋ malamai a zo ayi addu’a’o’in kariyaˋ da karaˋ ci gaba in kumaˋ a kasuwancin mutum ne ya yi shimaˋ a ƙaraˋ yi mai addu’o’in ci gaban kasuwanciˋ idan na haihuwaˋ ne ayimmaˋ yaroˋ albarkaˋ ai mishi addu’a iyayeˋ kumaˋ allah ya basuˋ ikon mishi tarbiyaˋ

Iyali ba abun wasa ba ne, iyali abun alfahari ne, iyali da mutum zai tsaya yai yaƙi ma iyalansa ne saboda in ba ka tsaya ka yi yaƙi wa iyalanka ba abun wanda zai tsaya yai maka yaƙi wa iyalanka, za ka ce iyalaina a’a wannan abun ya faru, a’a ba ma su canjawa ba ne an samu saɓani haka an yi mene ne. To, ba za ka faɗi haka ba dole za ka tashi, za ka jajirce, za ka nuna jarumtakarka dan ka ganin ka jajirce a wajen kame haƙƙin iyalanka, iyali mai farinciki yana iyalai masu farinciki a ko’ina za ka ga walwalansu na daban ne, kuma akwai kwanciyan hankali a cikin wannan iyali, iyalai masu farinciki baya na nufin cewa babu matsaloli ba ne, a’a akwai matsaloli amma kuma samun wannan walwalan zai iya kauda wasu matsalolin da ake ciki, ya kamata kai magidanci ka gane kan cewa ka sama ma iyalanka farinciki a kowane yanayi kake a cikin ko wani hali a’a ba za a ce ba za ka fita aiki ba, ko kuma neman wani abun da za ka ba ma iyalinka ba, amma dai ka sani lokacin da za ka ba su ku tattauna da su ya fi komai mahimmanci a tare da su. Wannan lokacin da za ka ba su zai saka su su ji daɗi su kasance cikin nishaɗi da kuma walwala, amma duk abun da za ka zo ba za ka ba su lokacinka ba kai kowane rana ba ka da lokacin iyalinka ba, ka da mene ka tuna kai ya magidanci ko a cikin littafinmu mai girma an yi bayani kan cewa ka yi wasa da raha tare da iyalanka. Sannan kuma ka taimakawa iyalanka wajen yin aiki saboda nuna ƙauna, ku yi addu’a tare, ku yi haƙuri da juna sannan ku girmama juna, sannan ku kasance tare da junanku shi ne zai kasance iyali kun zama maɗaurin ku ɗaya, maɗauri ɗaya tsintsiya ɗaya za ku zamo. To, duk iyalin da ya kasance suna samun wannan lokaci na wannan zai gane mene ne matsalolinsu, mene ne ya fi amma duk iyalin da suka kasance ba sa samun wannan lokacin da za su zauna su ɗan yi wasanni, su yi raha tsakaninsu to za ka ga ko kusancinsu tare da ‘ya’yayansu akwai matsaloli da yawa kuma ba za su san me ‘ya’yansu suke ciki ba, ko kuma me suke aikatawa ba, rashin samun lokaci tare da iyali yakan saka ka jefa ‘ya’yayanka da matanka cikin wani yanayi har ma wasu ɓatagari su zo su ɓata maka yaranka, amma jawo su cikin jikinka da sama musu lokaci babu abun da zai kai ku samun kwanciyan hankali da natsuwa cikin hankali, nunawa iyali ƙauna a fili a gaban ‘ya’yanka na gwada musu ko’a’ina su ka je za su ƙaunaci mutane kuma su gwada musu wannan soyayan, rashin ba ma ‘ya’ya daman lokaci da mahimmanci yakan iya sa su, su zamana kaman in sun je wani waje kaman hantara ko kuma ba za su iya sakewa a cikin mutane ba.

Kin san yadda za ki yi tattalin ajiyan kuɗin ki, ko kuma har yanzu baki sani ba. To idan baki sani ba dakata a yi maki bayanin yadda za ki koyi adana wani abu na kaso da abun da kike samu a kowace ƙarshen wata. Misali za mu kasa abun da kike samu kamar kaso ɗari da kike samu, to kaso hamsin, daga farko za mu nemi littafin mu, za murubuta duk abun da ya kamata Zama kasa littafin nan gida kasha uku, da kuɗin shiga za mu rubuta na ɗaya, na biyu za mu rubuta kuɗin fita, sannan na uku za mu rubuta kuɗin ajiya. To a kuɗin abun da kike samu kashi ɗarin nan za mu kasa shi gida kashi uku. Kasha amsin zai zama kuɗin shiga kenan, shi kuma kashi talatin zai zama kuɗin fita kenan, shi kuma kasha ashirin zai zama kuɗin ajiya. To abun da ake nufi da kuɗin shiga, shi ne abun da ya shigo maki to shi ne za mu aje shi har kaso hamsin a ciki. Shi kuma kuɗin fita ya zaman abun da za ki ci na yau da kullum na rayuwa za ki sayi abinci, gida, ruwa, kuɗin lantarki da dai sauransu. To a wannan dole za ki kiyaye ma kanki in har kina so ki sa ma kanki tsarin ajiyan wani abu daga cikin Kason abun da kike samu na kowane wata, daga cikin kuɗin da kike samu, to dole za ki zama kin sa ma kanki dokar ba lallai sai na yi wani sayan abun da baya da muhimmanci ba, soboda ki samu ki iya wannan tattalin da za ki iya cimma burinki a gaba abun da kike buƙata. Shi kuma kuɗin ajiya za mu aje kamar misali kaso ishirin na daga cikin kuɗin da kike samu. Shi kuɗin ajiya gaskiya ba a cika taɓa shi ba idan har ba wani gagarumin abu ya zo ya faru ba, irin misali za mu ce rashin lafiyar da ba bu yadda za mu iya, ko kuma ka zo kana wani ginin da ka gagara ƙarisa wa sai ka fito da wannan kuɗin ajiyan sai ka zo ka ajiye shi, ko kuma a ga ba ka gama tarawa, za ka zo sai ka cimma burin abun da kake buƙatar za ka yi. Dole ne a rayuwa ka koyi yadda z aka tanada ma kanka yadda za ka yi ajiya. kuɗin da kike samu dole ki kasafta shi gida kasha uku da kuɗin shiga da kuɗn fita, da kuma kuɗin ajiya. Dole ki koya ma kanki wannan doka yadda za ki koya ma kanki na samun ajiye wa’inan kuɗaɗen.

Assalamu Alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu, wanda za mu tattauna yanda ake safara na gargajiya na amfanin gona. Kaman yanda wannan hoto ya nuna, a-daiadaita-sahu ne cike da amfanin gona za a kai kasuwa na cikin ƙauyuka wanda suke ci a ranakun mako. Bayan manomi ya gama nomanshi ya yi girbi ya gyaggyara ya tsince mai kyau ya sa a buhu, a inda ya ɗaure ya ɗiɗɗinke su duka gabaɗaya, in na kwando ne duka an sa an ɗinke saman kwandon don kar ya zube. To, za a nemo a-daidaita-sahu ko 'yar ƙurƙura domin ta kwashe ta kai maka kasuwa, domin siyarwa. In ka isa kasuwar a nan ne za ka nemi abun da ka kai, akwai ɓangaren da ake siyar da abun da ka kai. To a nan fa za ka ɗauka, ka kai ɓangaren domin kai ma ka siyar da naka. To, haka fa kowanne abun da ka yi shi za ka nema wurinsa, kuma a cikinmu yanzu a yanda muke, wajen da ba a ci gaba ba, saboda ma babu hanyar da wani abun hawan babba zai zo, dole da ƙananun nan ake amfani domin a cika kaya a cikinsu a kai kasuwa. Wasu ma a mashin suke kai kayansu; wasu kuma za a fito musu titi ne kafin ma a-daidaita-sahun ta iya shiga gurin, don wani gurin ko a-daidaita-sahun ma ba za ta shiga ba balle ta kwaso maka. To, haka ana neman duk abun da zai yi ne ka kwashi kayanka, bayan ka ɗinke su ka gama tsince duk mai kyau da mara kyau.

me ya sa ake da addinai daban-daban saboda banbancin addini amsa tambayar rayuwa shi yasa mutane suka damu da yawan wannan tambayan tambaya ta farko shi ne shin akwai Allah ma kuwa idan har akwai Allah to Allah guda nawa ne mabiya addinin musulunci su sun yarda kan cewa akwai Allah kuma Allah ƙwaya ɗaya ne Annabi Muhammadu manzon sa ne shi ya karɓo wannan addinin a wajen Allah sa’a nan mabiya wannan addinin suna yin salloli guda biyar a kowacce rana sa’a nan suna da wajibcin in mutum zai yi addinin musuluncin dole zai yi imani da Allah da manzonsa da azumin watan ramadana aikin hajji da bada zakka sannan akwai addinin kiristoci addinin kiristoci ya kasu kasha uku wasu sun yarda yesu almasihu ne Allah suke bauta mishi wasu sunce mahaifiyarsa ne ita ce Allah su ke bauta mata wasu kuma sun ce dukka Allah na nan yana da ɗa yana da wannan din dukkansu ‘ya‘ya shi ne kuma shi mutum ne Allah da suke bauta mishi akwai addinin buda shi ba Allah bane kuma bai koyar akan a bi Allah ba cewa ya yi gaba ɗaya rayuwar ma wahala ce

Atiku da Tinubu sun shiga rikici mai zafi, kan zargin banbancin ƙabila da cin hanshi. Atiku Abubakar da Bola Ahmed Tinubu, manyan jan siyasar Najeriya ne. Sunyi musayar yawu mai zafi, kan zargin nuna banbancin kabila da cin hanci. Atiku ya zargi Tinubu da kasan cewa mai nuna banbanci, ga ƙabilu da cin amanar jama’a, ta hanyar cin hanci. Shi kuma Tinubu ya mai dama ma atiku, da martani kan zargin rashin gaskiya. Da rashin ƙwarewa, da jajircewa, wajan jagoranci. da iya mulki al-umma. Wannan rikicin ya jawo banbanci dab rabe-raben kayin mutane, da al-umma. Saboda samun matsalar irin wa in nan, ga manya yana kawo koma bayan cin ƙasa cigaban ƙasa. Saboda za’a samu banbancin, rabewar kayukan mutane ga mabiyan su. Kowa mabiyan sa zai dunga tunanin wannan shine mai gaskiya wannan shine mai gaskiya.

Ga wasu shawarwari yadda zaka kasanche, za ka iya amfani da kayayyaki tsofaffi domin su koma na zamani a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, sannan a cikin sauƙaƙawa ba tare da ka kashe kuɗi masu yawa ba, kuma su koma kamar na zamani. Da farko, kamar tsohon kayanka, za ka iya nemo wuraren da suka tsufa ko suka lalace, sannan ka haɗa su gaba ɗaya domin ƙirƙirar sabuwar fasali. Hakanan, za ka iya samo zani da sarƙoƙi masu kyawa da za a iya sauya fasalinsu. Idan aka sauya fasalinsu, sai ka ɗauko su ka mata ƙwalliya. Ka tabbata da cewa ka yi amfani da kayan zani masu ingantawa da za su jawo hankalin mutane idan sun gani. Sannan, idan kana da jaka ko wani kaya kamar ƙarafu da suka tsufa, za ka iya ɗauko su ka manna su a jikin sabbin kayayyaki da ƙaramin ƙwalliya. Hakan zai sa kayan su zama kamar sabbi kuma su zama masu kyawa irin na zamani. Misali, idan kana da murfi ko makera da ta samu matsala a tsakiyarta, za ka iya cire wannan bangaren tare da amfani da almara ko wuka domin tsabtace shi. Idan kuma akwai ƙafafu ko hannaye na wani abu da suka tsufa, za ka iya maida su cikin sabuwar tsari domin su koma masu amfani. Idan ka aiwatar da waɗannan matakai, za ka gana yadda tsofaffin abubuwa za su koma sabbi cikin ƙanƙanin lokaci, kuma mutane za su ji sha’awar su tambaye ka yadda aka yi hakan. Wannan hanja tana taimakawa wajen rage sharar kayayyaki kuma tana ba da damar ƙirikira da sabunta kayan gida.

Ma’aurata na nufin mace da namiji wanda suka yi aure, ko kuma wanda suke tsakiyan soyayyarsu suna gab da za su yi aure, ko kuma Ango da Amarya da ake cikin shagalin bikinsu. To, duka ana iya kirasu da kalmar Ma’aurata. Wasu daga cikin ƙyawawan ɗabi’u na Ma’aurata ya haɗa da Haƙuri dole ne za ka yi haƙuri tare da abokin zamanka akwai Girmama juna – sa’annan ba juna lokaci da girmama wuyan juna sannan, akwai wasu kalmomi da Ma’aurata ke amfani da su tare da juna don jin daɗi: Ina sanki. Ina alfahari da ke. Farin cikin zuciyata. Abun ƙaunata. Ruhin rayuwata, ke ce Jinin jikina. Idan babu ke, ba zan iya rayuwa ba. To, duk wannan suna ƙariyar soyayya. Halayyar Ma’aurata suna nuna ma kansu soyayya, su fita tare, su je su shaƙata, su yi zaman lafiya da taimakon juna. Taimakon juna, za ka taimaka wa abokin zamanka idan yana cikin damuwa, ka ba shi shawara, ku zauna, ku tattauna don gujewa samun wani rikici ko ɓaraka da za ta iya shigowa tsakani.

audio-(30-16) acikin yankunanmu akwai wasu hanyoyi na zamani da ake amfani dasu wajen kula da dabbobi kiwo kamar kaza kifi da zomo ga wasu daga cikinsu wannan tsarin guri wannan yana nufi ana kiwon kaza acikin wurare da ba’a rufesu ba wanda ke bas u damar motsa jiki da samun isashshen iska bincike na binci ana amfani da ingantattun abinci da suka dace da bukatun kaza na inganta lafiyarsu da kuma samun Karin yawa yawan kaza cikin lokaci mai gajarta noman kifi noman kifi wannan tsarin yana baiwa masu noman kifi daman sarrafa ruwa mai kyau acikin tukunyan kiwo wanda yake taimakawa wajen rage yawan amfani da ruwa shuka kifi acikin teku awasu lokutan ana amfani da tukunyar kifi acikin teku ninda ake kula da yanayin ruwa da sauran abubvuwan da suka shafi lafiyar kifi nomar zomo nomar zomo ko kyakkyawan tsarin gado ana amfani da gado mai kyau da tsafta dan karfafa lafiyar zomo inda suke samun dakin daukaka da kuma isashshen abinci zan ciyar da zomo akwai kulawa wajen tsara abincin zomo wanda ke dauke da sinadarai masu amfani wajen samun karnuka masu lafiya da kyau

akwai nau’in gidaje kala kala a kasar hausa zan fada muku kadan daga cikn su, da kuma yanayin yanda suke akwai gidan kasa, ma’anar sa wannan gini wannan gida anyisa ne daga kasa anayin sane da kasa mai tauri tare da amfani da cukowa ko duddugowa dan karfafa tubali. salon sa yakan kasan ce ϳana daki guda biyu tareda rufe ˋkasa ko ciki ϳarwa wannan gida ϳa kanϳiˋ sanϳiˋ a lokacin zafiˋ, akwai gidan zare ma’anar wannan gida na’in gidan ne mai amfani da katako ko zar da ake rufewa da ciyawa ko zuma salon sa yakan kasan ce zagaye da masu ϳawan gaske.

Akwai nau’in maƙwabtaka kala-kala daban-daban. Idan har kana tare, za ka kallesu, kowa da kalan halinshi, kowa da irin rayuwarsa. Na farko, akwai maƙwabcin da idan har yaji acikin gida ana shi, ba za iya haƙuri ba. Ya dakata, to kawai zai shigo kai tsaye, domin zuwa yayi ceto. Kalmar wannan maƙwabcin zai ke faɗa: “Ayi haƙuri, adaina duka. Haka dukan nan ya isa!” Sa’annan, akwai maƙwabci wanda ake iya samu mai sa ido. Duk abun da ake yi a gida — ba gidansa ba — amma yana sa ido: shige da fice da duk wani mu’amala da take faruwa a gidan. Kalmarsa za kaji yana cewa: Ba daidai ba nan. A gyara kaza, a gyara kaza.” Sannan, akwai maƙwabci da ake samu masu zigi. Wannan maƙwabtan masu zigi su ne wanda idan maƙwabci yazo, wani abu ya faru dashi, yaje yana neman shawara ko yaga wani abu, zai buɗe baki: “Kada ka bari! Kada ka kuskura! A’i sun cancanta ka musu haƙa ne.” Zai ƙara hura wutan abun ya ƙara ruruwa, yada ba ka tunani ba. Sannan, akwai maƙwabci kuma wanda shi ɗan babu ruwa. Ne bai shiga harkan mutane baso, kuma bai so a shiga harkansa. Har idan ana cikin wani yanayi ma, sai dai yace: “Me san bacci? Dan Allah, arage hayaniya! Shi an shiga haƙƙinsa, yana yin bacci.

Yadda nake kasancewa kullum da safe idan na tashi kafin in tafi aiki na na kan tashi a wajen ƙarfe huɗu na kowace dare kafin nan na kan shirya jakar da nake tafiya da ita aiki, na kan ɗauko na`ura mai ƙwaƙwalwa in saka a cikin jaka, na kan ɗauko littafi na, na kan ɗauko abin rubutuna na alƙalamin duk na kan saka su a ciki Sa`annan a wannan lokacin ne idan na tashi da daddaren zan in nemi abin da zan iya na karyawa saboda na kan fita da wurwuri saboda cinkoson hanya Cinkoson hanya yakan iya sakani har na kai adadin wajen awa uku ina tsaye wajen cinkoson hanya, idan har ban yi hakan na fito da wuri ba yanda na kan kasan cewa nake yin tuƙi har in tafi wajen aiki na To wannan awa ukun za ka iya yi har ya tsada da kai kana tafiya daman na gama haɗa abinci na da shayi na wani lokaci yakan kama ina tafiya a cikin mota nan a kan iya shan shayi na kafin na isa in har na isa bakin ƙofar ma`aikata ta zan tsaya zan ɗauka man baki na in saka man baki na in ɗan gyara fuskoki na kafin nan ka samu ka shiga to idan har ban kasance nayi irin wannan ba a ranan na kanyi tuƙin abin da yafi awa kusan bakwai a kowacel safiyar rana idan har Allah ya tashe mu. To idan har ina so in isa ba a makare ba a wannan ba dole na in dinga fita a wannan lokacin.

a karon farko yanda mahaifi ya yanki jiki ya faɗi a ɗakin karɓan haihuwa, da budurwar shi za ta haifa mishi yarinyarsa. Sun kasance budurwar ta yi tsawon adadin kwana uku tana dogon naƙuda, kafin nan haihuwar ya zo. to kullum yana tare da ita a gefenshi. To wannan kasancewar kusan kwana ukun da suka yi, shi ma ya kasance bai samu ya ci abinci ba, ya zama ba shi da ƙarfi. Ita kuma, da aka zo haihuwa ya zo mata gab, ta dinga rokon likitoci ta faɗa masu tana son ta ƙira mamanta, aka ƙira mamanta suna ganin juna. to lokacin da likitoci suke ce mata, ta ƙaara nishi ga kan jaririya ya fara fitowa, mamanta na ta murna ga kan jikarta ta farko zai fito. Suna cikin haka, shi kuma tsaban jikinshi ya zama ba shi da ƙarfi ba kuzaari saboda bai ci abinci ba, kawai ya yanki jiki ya faɗi ya suma. shi ne likitocin shi ma suka tattara shi, aka ɗan nemo mishi ɗan abu aka ba shi domin ya samu ya ɗan yi kumaarii.

Muna da kaloli da nau’in mulki kala-kala, ir-iri anma ga kaɗan daga nau’in mulkin da muke da su na farko muna da mulki dimokraɗiya shi mulkin demukraɗiyya, ana fitowa ne a zo a yi zaɓe kwanmu da kwarkwatanmu mu zaɓi shugaban da muka ga ya dace ma wanda muke so. Amma ba kowa daga wanda ya kai shi kara, sha takwas yay sama su ne za su fito su zo su kaɗa ƙuri’ansu su zaɓa ɗantakaran da suke so, yay musu sannan akwai mulki tarayya dama na jihohi su sama cin gashin kansu. Sannan akwai mulkin addini, dokokin addini ne ke jagorancin gwamnati za a ce ma babu kyau wannan babu kyau wannan ma gwamnati don kaɗai gwamnati za tai ƙoƙarin ta kare shi sannan akwai mulkin sarauta, shi mulkin sarauta yanayin da yake gudana su wanda ya gada ne yake iya yin mulkin sarauta, ya mulki jama’a shima ana zaɓen sarki, amma ya bambanta zaɓen sarki ba kalan na demukraɗiyya ba ne, shi wannan mulkin sarautan akwai wanda aka tantance su wanda suke taya sarki aiki, ake ce musu masu zaɓan sarki misali kaman akwai su Turaki, Waziri, Ciroman gari na cikin wanda za su yi zaɓen Sarki ga wanda suka fito takara. Amma duka wanda za su fito takaran wanda suka gada ne za su fito wannan takara, sannan akwai mulkin masu kayan ɗamara idan ƙasa ta rikice ta gagara samun limana, masu ɗamara sukan amshi mulki domin daidaita ƙasa domin su dawo wa masu dimukraɗiyya da mulkinsu.

farin ciki da yake kasancewa tare da mutum yayin da yaga yayi taimako ya taimaki wani taimako na kasancewa kala kala bawai lallai sai mutum mai kuɗi bane zai iya yin taimako taimako na kasancewa zaka iya ganin wani dattijo a hanya yana neman taimako ka taimaka mishi baba zai iya ɗaukan abun da zai yake kai ba ko ka aza mishi busa kayai to ka taimake shi ka yi to wannnan kaima zaka ja farin ciki da yake tare da kai sannan zaka kalli akwai agwagwa tana cikin tafiya zaka ga abun da zai cutarwa wa al`umman in kai in harka kalla zaka iya kau da shi shi ma in ka kau da shi sannan kuma ka ceʧi rajukan mutane ko kuma ka kare mutane daga haɗarurukan da zai iya faruwa sa`anan akwai taimakon da mutum zai iya zuwa ya bada na: abinci wani yana buƙatan abinci sai ka taimake shi ka bashi wannan abincin zaka gani ko mutum ne ko dabba ne zaka ga ba ƙaramin jin daɗi suke kasancewa ba a ciki ba sannan akwai taimakon da zaka ga kai kaba ma mutum yana buƙatan kuɗin makarantar yaransa ko wani abu makamancin haka zaka taimaka zaka bada a bashi to wannan taimakon shi ma idan wani ya zo yana neman taimako a cikin abin da ya samu zai iya cirewa ya taimakawa wani to taimako yana kasancewa ko da ƙarfin ka ko da dukiyarka ko da idan ka ko da hannun ka ko da gangan jikin ka

Ɗabi’iun da mutum ya kamata ya dinga yi domin ƙara ma kansa lafiya da kuzari: wasu daga cikin ɗabi’un da mutum ya kamata yana yi: cin abinci mai gina jiki, ya kamata mutum ya dinga cin abinci mai gina jiki wanda zai taimakwa jikinshi ƙarin samun lafiya. Misali, kamar ganyayyaki, wake, hanta da dai sauransu. Yin motsa jiki a kai a kai: yin motsa jiki a kai a kai, a rana a ƙalla mutum ya dinga motsa jikinshi kaman na minti talatin yana ƙara wa mutum lafiya da gudanar jini a cikin jikinsa, jini ya dinga tafiya lami lafiya a cikin jikinsa. Yawan shan ruwa: mutum ya yawaita shan ruwa a rana yana taimaka ma, yana taimaka wa abubuwan kayan wannan, cikinshi za su samu ƙarin lafiya da kuzari kuma yawan shan ruwa, barin lokacin da mutum yake zafi idan har ya je fitsari ba zai kasance yana samun zafi yayin fitar wannan ruwan ba, saboda zafin rana da ake fuskanta. Kuma shan ruwa na ƙara gyara ma mutum fatar jikinsa, in dai mutum ana son a ƙalla a rana ya sha ruwa lita uku ko kuma lita biyu da rabi, duk wayewar gari. Sannan samun isashen barci a ƙalla ana son mutum ya dinga samun isasshen barcin da a kowace rana kar ya gaza awa takwas, ya samu ya samu barci saboda samun isasshen barci na taimaka ma lafiyar ƙwaƙwalwa da gangan jiki. Idan ƙwaƙwalwar nan ta samu barcin da ya kamata na wannan, za ka ga tana abubuwan da ya kamata a daidai. Akwai tsaftace jiki da muhalli: to wannan tsaftace jiki misali mutum zai dinga yin wanka, in ya yi wanka, kai karan kanka idan ka yi wanka, za ka ji wani ni’ima ne take shiga ta cikin jikinka, wanda idan kuma saɓanin ba ka wanka, kana tsaftace jikinka, to zai kasance wannan ni’imar ba za ta dinga shiga ba, za ka ji ko iska ba ta shiga cikin jikinka. Tsaftace muhalli kuma ya kama da wajen kwanciya, share gida, gyara wajen girki, duka ya kamata ya kasance ban-ɗaki duka za ka tsaftace su. Rashin tsaftacewa waɗannan muhalli yakan iya kawo cututtuka da dama da za su zo su maka illa da kai da iyalanka gabaki ɗaya.

hanyoyin da mutum zai bi idan an ƙishi ko kuma bai yi dace wajen samun abin da yake so ba, kaɗan daga cikin hanyoyin abin da mutum zai bi, misali kaman ka nemi aiki sai aka zo aka ƙika toh wannan damuwar zai zama yana nan a cikin zuciyar ka yana damunka toh idan har kana ƙusa da wurin ka ʧanza wurin saboda wannan damuwar zai iya yuwuwa har ya taɓa lafiyar ƙwaƙƙwalwarka idan ka canza waje ko kuma kaje ka samu abokai ko ‘yanuwa wanda kana jin dadin magana tare da su zaka iya gaya musu zasu iya baka shawara ko kuyi wasa da dariya ko kuma kaje ka nemi wani wajen shakatawa kaje ka zauna a wajen ko kuma ka nemi abin da zai kwantar maka da hankali idan alabarshi kai jin waƙoƙi yana saƙa maka ka samu ɗan natsuwa zaka iya zuwa ka saurari wannan waƙoƙin domin ka samu natsuwa a cikin zuciyar ka ko kuma mutum yaje neman aure bai samu ba shima baza ka ce shine ƙarshen rayuwarka ba kin mutum ba yana nufin ƙarshen rayuwa bane wani daga lokacin da aka ƙika sai kaga ubangiji ya ƙunsasa ka shi.